Daani n boŋɔ loori nima nyɛla ban piɛ fooli n chena ka paɣa nyɛ ŋun ye buɣubahi ŋɔ liiga porili ŋɔ tatabo ka ye zaɣa sabinli pa di zuɣu ka namba piɛla biɛni paɣa ŋun za o tooni ŋɔ nyɛla ŋun bobi bob'ʒee ka ye liiga ʒee ka so zaɣa pupɔrili pa di zuɣu.

Diɛn diɛmdibi nyɛla bin biɛni n lara paɣaba yɛ bi kaya ni taada niɛma ka wori wahi ka zaŋ shɛŋa piri o nuhini ka yɛ nyingokoriti o nyingoli ka bob bini o zuɣuni dabba ŋo ku nyɛla ban niŋ nimmohi ŋmɛri lunsi ŋo ka lara

salo nyɛla ban galisi ʒii ŋɔ ni alapelɛ ŋun za bɛ nyaaŋa zaɣ'titali zaɣ'piɛlli n-ti pahi bɛ ni tinti bɛ suɣa beni ka zaŋ binchɛriti pilipili li duɣiri nyɛla din za ni maa ni n-ti pahi gbambihi ni silibanima

Duu n boŋo ka la sabinli tam teebuli din garisi garisi la zuɣu la sabinli ŋo puuni boodiyɛ nyɛla din bɛni zaɣ waɣala dibaanahi n ti pahi zaɣ kaba ata bɛ gbunni ka bi wurisi seemon ŋo ni manʒa

daa ni m-bɔŋɔ ka ba ŋɔ kuli niŋ nimmɔhi n-kɔhira o bimmulimamulima bimmulima ŋɔ zaɣ' baŋkom beni nti pahi zaɣ' kpula ni vari alibalisanima naanzua nyuya girin pɛpɛ

Niraba ayi nyɛla ban bɛ Duu ŋo ni ninkurigu n ʒiya ka bi pindo kolikoli ka zaŋ bin piɛlli pilo ka o so jinjɛm sabinli ŋun pindo ŋo nyɛla ŋun kpa ninkpara ka pili zipiligu ka yɛ liiga piɛlli ka Anfooni nim nyɛ din tam o zuɣusaa

M ma ŋɔ nyɛla ŋun vootira o zaŋla pipa n-niŋdi gbambila din yɔrigu nyɛ zaɣ' tabilim kala ŋɔ puuni ka so chinchini o nyɔɣu ni ka ye liiga piɛlli ka bɔbi bɔbiga kpaale piɛlli nyɛla din za o nyaaŋa ka waɣa shɛba nyɛla ban ʒi varanda ŋɔ ni ha ka lihiri ba na

Daani m-bɔŋɔ pooli nyɛla din zaya nti pahi tiraafiiki nti pahi tihi jirambiisa titali nyɛla din be di nyaaŋa ka di kala nyɛ sagbana kala ka kuriti be zuɣusaa nti pahi du' titali zaɣ' kpulli nti pahi loori ʒee

Alepile paaki titali ni m-bɔŋɔ alepile ŋɔ kuli nyɛla zaɣ' titali ka niriba chani di kpiɛbu silimiiŋɡa ŋun chani ŋɔ nyɛla ŋun mali zuɣ' viɛŋ ka ye liiɡa sabinli doo ŋun chani ŋɔ nyɛla ŋun nyaɣi baaji sabinli ka ɡbubi shɛli o nuu ni

Daani n boŋo salo nyɛla ban bɛ dinni n dari niɛma naanzuhi kamantoonsi alibarisa wuljo n ti pahi boodiyɛ din moogi n ma so ŋun ʒiya ŋo nyɛla ŋun zaŋ o nuhi n buɣu o nyoɣani ka yɛ liiga piɛlli

Ma ŋɔ nyɛla ŋun tam kawana kurufootu zuɣu kawana ŋɔ nyɛla zaɣ' dɔzim m-be pain puuni tam buɣim ŋɔ zuɣu ma ŋɔ nyɛla ŋun zaŋ o nuu pa o naba zuɣu ka lihiri li ŋun ʒi m-baɣi o ŋɔ nyɛla ŋun ye neen' sabila ka yili be bɛ nyaaŋa maa

Salo nyɛla ban galisi ti' titali ŋɔ gbunni bɛ ʒila kuɣusi zuɣu ka buɣubaa nyɛ ŋun ʒiya o bi pili zuɣupiligu ka piri namdimuna doo ŋun pahi ʒiya ŋɔ nyɛla ŋun bi pili zuɣupiligu ka ban kpalim ŋɔ ʒinʒi kuɣu ŋɔ zuɣu

Mɔɣuni m bɔŋɔ ka bɛ ba moto din mali lɔɣu ŋɔ ka m manima ŋɔ nyɛ ban ʒinʒi di puuni yino kpabila bia ka yɛ liiga din pɔrisi ka di bɔɣu nyɛ zaɣ ʒɛɛ m ma ŋun paya ŋɔ nyɛla ŋun pa sari piɛlli ka lihiri n ŋɔnatihi nyɛla din be bɛ nyaanga nti pahi mɔkuma

Salo nyɛla ban galisi palli ŋɔ zuɣu bin' titali nyɛla din be bɛ nyaaŋa ka di zuɣusaa sabigi ka niŋ zaɣ' piɛllipiɛlli doo ŋun ʒiya ŋɔ nyɛla ŋun mali zuɣuviŋ ka ye liiga piɛlli ka di boobooi jirambisa nyɛla din waɣa za bɛ nyaaŋa ka mali takɔriti ni chamsi

salo nyɛla bana ʒe duu ŋɔ puuni teebuli ʒiɛmi ka bɛ zaŋ tam' piɛlli yarigi pa buku zaɣ' dozim nyɛla din paya nti pahi pɛn teebul' kpul' bila za sunsuuni ka bɛ zaŋ bin' pupɔra n-yirigi pa li ka bin' sabinli pa di zuɣu ka salo ŋɔ ko n-gili li ka ye bɛ kootu sabila

Niraba ata nyɛla bin ʒɛ moɣu ŋo ni n niŋdi salima boɣali nyɛla din doya ka ko biɛɣu do dinni tihi bɛ bi nyaanga m ti pahi vari bi niraba ata ŋo ninkurugu nyɛla ŋun pili zipili tankpaɣu ka yɛ liiga dozim shikuru bili nyɛla ŋun ʒɛya n pahi ka bi tiɛri bi salima ŋo

Salo nyɛla ban galisi duu ŋo puuni di kala nyɛla tampilim ka di zuɣusaa piɛla tiivi nim nyɛla din biɛni n ti pahi paɣaba ni dabba bia ŋun lɛbigi o nyaanga birima na ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga sabinli ka ŋun ʒɛya ŋo ha mii yɛ zaɣ dozim

Salo nyɛla ban be Kpenŋɔ ka to ayirimo yiya biɛni n ti pahi bɛ daayimo dari doɣu ŋɔ nyɛla zaɣa ʒee ka bɛ sabi namba piɛla pa di zuɣu ka sheli nyɛ zaɣa piɛlli ka bɛ sabi namba nima pa dizuɣu ayirimo toriba ŋɔ nyɛla ban kuli pili zipil'ʒee ka tihi be bɛ nyaansi.